Tini misile maa kultanno? maati tini ise misile kolishsho giddo riqqinannirichooti yine heda dandiinanniri riqqinannirichi mama riqqinannirichooti? kiirotenni riqqinannirichi me'eho? Tini misile maa xawissanno?

Tini biiro woy yoote biiro hiikkiicho afamanno? ollii giddoonni anfeemmoho?ma olliira leellaaho? Hawaasi quchumi giddoonni hiikko leellanno hanni ku'lee'e?

Tini misile la'neemmoti murotenso intaayinso? Mannu horoonsiraatenso saada ittaate? manchi beettira uuyitanno horo maati? laalote yine hendummoro hiitoo laalooti? coommitaattenso qaraartaawoote shiilotenso babbaxxitewoote maati hanni hiittoote ku'le'e ise?

Tini misile maa lellishshanno? kuni mannu gamba yee meentu woyi labballu gamba yinohu mayi ajuuja madeeti? ma hedo heedheennansaati? maayi aana hasaawanni kawiicho gamba yee no? hanni kule"e.

Daganke sidaamu woga uduunne uddidhe no mannanna urde amaxxe no, wonqo amaxxe noo wedellichaati.